Vantu vanofanira kugara vachizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana kuti vasakasira kubatws ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakwanisewo kugara vachivhengetedza utsanana mundau dzavangadai vachigara.

Mu ntaraunda dzedu dzatinogara tinofanira kugarawo tichienda ku zvibhedhlera zviri pasinde nesu apo tichino bairwawo mitombo iyo inoita kuti tisa batwa ne hosha dzaka siyana siyana.

Vantu vanofanira kugarawo vachishamba nyara dzavo vasati vabata chekurya kana kuti pavanenge vashandisa zvilavha. Vanofanirwa kushamba nyara kuita kuti vasabatwawo ngehosha dzakasiyana siyana.

Vantu vanofanira kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze navo kuti vanokwanisa kunohlowiwa hosha dzavanenge vachirwara nadzo uye futi kuti vakwanise kupiwa mutombo unorapa hosha idzodzo.

Vantu vanofanira kugara vachienda kuzvibhedhlera zviripadhuze navo kuti vanobaiwa mitombo inoita kuti vasakasire vabatwa ngehosha dzakasiyana siyana

Vantu kana varwara ngehosha dzakasiyana siyana vanofanira kurumba kuchibhedhleya chiri padhu chiri pasinde navo kuti vandokwanisa kunobatsirwa ngemadhokodheya vanenge varipo.

Vantu kana varwara vanofanire kuenda kuchibhedhleya chiri pasinde navo kuti vandokwanisa kubaiwa mitombo inoita kuti vakasire kupora mukati mwehosha inenge iri munyama dzawo.

Vantu tinofanirwa kugara tichiendawo kuzvibhedhlera zviri padhuze nesu tichindobayirwa mitombo nana chiremba, kuti tisabatwa nehosha dzakasiyana-siyana mukurarama kwedu.

Vantu vanofanirwa kugara vechienda kuzvibhedhlera zviri pasinde nawo kuti vandokwanisa kundopiwa mutombo ineita kuti vadzivirirwe kubva kune hosha dzakasiyana siyana.

Hosha dzino kwanisa kubata vantu kana vakasageza nyara dzavo kana vachida kurya zvikafu vanokwanisa kubatwa nge hosha dzakasiyana siyana saka tinofanira kugeza nyara dzedu tisati tabata zvatinenge tichida kurya.

Vantu vanisiso enda kuzvibhedhleya uko vachinobairwa mitombo munyama yavo kuita kuti vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Vana vadodori vanosise kuaenda kuzvibhehleya kuti vanopiwa mutombo kuitira kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana- siyana kuti vakure vakagwinya

Vantu vanofanira kugara vakadxoka hembe idzo dzinoita kuti vasabatira hosha dzakasiyana siyana kunyanya vaya vanoshanda muzvibhedhleya.

Tinofanirwa kugara tichienda kuzvibhedhlera kuti tikwanise kunobairwa mitombo munyama mwedu inoita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana dzinosanganisirawo mikhuhlani nezvimweniwo zvakaita seshura matongo.

Vantu vanofanira kugara vakashambidzika uye futi vakandxoka zvintu zvinoita kuti vasabatira hosha kubva kune vantu vanenge vechirwara ngehosha dzakasiyana siyana kunyanya vaya vanoshanda muzvibhedhleya.

Vantu tinofana kugara tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana kuburikidza kungadai nekugeza nyara kana tapedza kushandisa chimbuzi uye kugeza nyara tisati tadya chikafu chatinenge tapuwa .

Vantu vanofanira kugara vakandxoka hembe dzinovadzivirira kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana kunyanya paye pavanoenda kunzvimbo dzinenge dzine hosha dzakasiyana siyana kana kune varwere vakasiyana siyana.

Vana vadodori vanofanirwa kuramba vachienda kuzvibhehlera kundobairwa mitombo yakasiyana siyana iyo inoita kuti vasabatwe nehosha mukudai kukura kwavo uye kuti vagare vakagwinya.

Muntaraunda dzedu dzetinogara munofanirwa kuwanikwawo zvibhedhlera izvo kuti vantu vasazohamba mumango wakareba kana vakange varwarawo ngehosha dzakasiyana -siyana kuti vanokwanisa korapwa kuzvibhedhlera izvi.

Munharaunda mwedu mwetinogara tinofanirwa kuvawo nezvibhehlera zviinenge zviripadhuze nesu kuitira kuti tikange twarwara ne hosha dzakasiyana siyana tinokwanisa kurumba padhuze tichikwanisa kuwana rubatsiro kubva kunana mukoti vanenge varipo pachibhehlera ipapo.

Mundau dzatinogara munofanira kuwanikawo zvibhedhlera izvo zvinorapa vantu vanege varwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuwanawo rubatsiro padhuze vasina kuhamba mimango dzakareba .

Munharaunda dzedu dzatinogara, munofanirwa kuwanikwawo zvibhehlera zvakawanda zvekuti kana tikange tarwara nehosha dzakasiyana-siyana, hatizohambi mumango wakareba kuti tikwanise kusvika kuchibhehlera.

Munharaunda dzatinogara munofanirwa kuitavo zvibhedhleya. Izvo zvonoita kuti vantu vakange varwara vanokwanisa kurumba vachiendapo pasina kuhamba mumango wakareba.

Muntaraunda dzedu dzatinogara munofanirwa kuvanikavo zvibhedhlera padhuze. Izvo zvinota kuti kana muntu akange arwara munguva dzemahusiku anokwanisa kunobatsirwa padhuze.

Munharaunda dzedu dzatinogara munofanirwa kungewo mune zvibhehelya zvakawanda izvo zvinoita kuti kana muntu akanga abatwa ngedenda vantu vanokwanise kurumba naye kuti akwanise kubatsirika kuti akwanise kupona.

Muntaraunda dzetinogara munofanirwa kuwanikawo zvibhedhlera zvinenge zviri pasinde nesu kuitira kuti kana muntu akange arwara nehosha yaanenge arwara nayo anokurumidza kuhamba kuti asvike pachibhedhleya akwanise kurapwa hosha iyi isati yaenderera.

Muntaraunda medu matinogara munofanika kuwanikawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichibatsira vantu vanenge vechigarawo muntaraunda kuti kana vakange varwarawo ngehosha dzakasiyana siyana vanokwanisa kuenda vechindo batsirika.

Muntaraunda medu matinogara munofanirwa kuitawo chibhedhlera, izvo zvinoita kuti kana muntu akange arwara nehosha anokwanisa kurumba padhuze achinokwanisa kubatsirwa nanamukoti.

Muntaraunda dzedu dzatinogara munofanira kuitawo zvibhedleya izvi zvinoita kuti kana muntu akange asangana nehosha anokwanisa ,haakwanise, haafambi mumango wakareba asati awana rubatsiro.

Mandau dzedu dzatinogara munofanira kuitawo zvibhedhlera zviri pasinde nesu zvinoitawo kuti kana tarwara tikwanise kuenda kunohloyiwa pamwe nekurapwa padhuze uye futi kuti munofanirwa kuwanikawo zvibhorani zvekuchera mvura dzakachena.

Muntaraunda dzedu dzatinogara munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti muntu kana akange arwara ngehosha ano aazofambi mumango wakareba kuti anosangana nadhokodheya kana nachiremba kuti abatsirikane.

Muntaraunda medu matinogara munofanirwa kuitawo zvibhedhlera izvo zvinorapa vantu vanenge vachirwarawo nehosha dzakasiyana siyana, uye vanhu hatifanirwi kuhamba mimango dzakareba kuti tikwanise kusvika kuchibhedhlera, Saka tinofanirwa kugarawo padhuze nechibhedhlera kuti kana tarwara tikwanise kurapwa.

Hutano hwandxondo hunosisa kugare huchifundiswa kune vantu kuti vagare vachiziva zvakaipira kushata kwendxondo kumuntu, uye futi kuti vagare vachiziva kuti vanofanira kuzvichengetedza zvakadini kuti vasarwara ngezvirwere zvendxondo.

Vantu tinofanira kusiso garao tichi fundiswa negzveutano hwendxondo izvo zvinoita kuti tigare tichiziva zvazvakanakira nezvazvakashatira uye futi kuti tigare tichiziva kuti tinofanira kudini kuti tisarwara ngezvirwere zvendxondo izvi.

Vantu vanofanira kugara vachifundiswa pamusoro pehutano hwendxondo kuti vagare vachiziva zvazvakanakira uye zvazvakaipira, kuti kana ndxondo dzako dzikange dzashata chii chinozopedzisira chakuitika mukati mwehupenyu hwako.

Utano hwendxondo dzemunhu hwakakosha kuti vantu vange vachifundiswa pamusoro pahwo uye kuti vantu vaziye kuti wakamboshatirei kuti uzowa nenxondo dzisina kuxondana.

Pazvibhedlera zvinowanikawo mundau dzetinogara idzo dzinoita kuti vanthu kana vakange varwara ngehosha dzakasiyana-siyana vanoendayo vachinohloyiwa kuonekwa kuti varwara ngehosha dzakadini, uye vachinopuwa mitombo yekuti vapore.

Muntaraunda dzatinogara munofanira kunge mune zvibhedhlera izvo zvinobatsira vantu vanenge vachinzwa nyama dzavo kupanda, uye vachinohloyowa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti vakasire kupona.

Zvibhedhlera zvinowanikwawo mundau dzatinogara icho chinorapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona uye futi pachivandu vachipiwawo mitombo yekuti vakwanise kubatsirika kuti vapore nekukasira.

Zvi bhedhlera zvino wanikwawo mundau dzatino gara izvo zvinenge zvichi rapa vantu vanoendayo vachi rwara nge hosha dzaka siyana siyana kuti vakasire kupora uye futi vachino piwa mutombo yaka siyana siyana inorapa hosha dzavanenge vachi rwara nadzo.

Muzvibhedhlera zvinowanikwawo mundau dzetinogara izvo zvinorapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana , uye kuti muzvibhedhlera umu munowanikwawo mitombo yekurapa hosha idzi kuti dzikasire kupera .

Vanamai vanosisa kuendesa tlrumbwana dzavo kumadhokodheya uko kwavanono baiwa mitombo kuti vasangobatwa nehosha dzakasiyana-siyana.

Vantu vanofanira kuendavo kuzibhedhlera zviripasinde navo vachinohloiwa kuona kuti ngazi yavo ichiri yakanaka ere, uye futi vagare vachibatsirika kana vavanika vaine hosha.

Zvibhedhlera zvinorapwa vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana siyana uye vantu vanoenda vachinohloyiwa kuti vaonekwe kuti vanenge vachirwara ngehosha ipi, vachikwanisa kuzopiwa mutombo inoita kuti hosha yacho ipere munyama mavo.

Vantu vanosisoenda kuzvibhedhlera uko kwavanono ongororwa hosha dzavanenge vainadzo munyama dzavo uye futi vachinopiwa mitombo inorapa hosha idzi kuti vange vari vantu vaka hlamburuka.

Vantu vanofanirwa kugara vachi fundiswa pamusoro pe hutano hwawo kuti vano huchengetedza sei uye futi kufundiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana kuita kuti kana vantu vakange vazo rwara okwanise kuwana madhokodheya kana vana mukoti vano varapa kuti vapone.

Vantu vanofanira kugara vachifundiswa pamusoro pehutano kuti hunochengetedzwa sei. Izvi zvinotavo kuti vantu vasakasira vabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Vantu vanofanira kugara vachifundiswa pamusoro pekuchengetedzwa kwehutano. Izvo zvinoita kuti vantu vasangobatwa ngehosha dzinokwanisa kuti vazorasikirwa ngendaramo dzavo.

Vantu vanofanira kugara vachifunda pamusoro pekukosha kweutano uye futi kuchengetedzwa kweutano kuti vantu tisabatwa nehosha dzakasiyana siyana .

Vantu tinofanira kugara tichifundisana pamusoro pehutano hwedu izvo zvinoita kuti tisabatwa nehosha dzakasiyana siyana mukurarama kwedu.

Vantu tinofanira kusisa kugara tichi fundisana pamusoro pekuzvi chengetedza utano wedu kubva kuhosha dzakasiyana siyana izvi zvinotibatsira kuti tirambe takagwinya uye futhi kuti tikwanise kuraramawo mazuva akawanda panyika.

Vandu tinofanira kundwa zvikafu zvinobva mumabindu zvakasiyana siyana izvo zvinoaka mwiri dzedu uye zvino tichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Vantu vanofanirwa kufundiswa pamusoro peutano hwavo, kuti hugare hwakanaka, nedzimweni dzenguwa tinoona vantu vanofamba vachienda kumabuya vachifundisa vana mai nana baba, kuti vanofanirwa kuyita sei kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana-siyana.

vantu vanofanira kugara vachikurudzirwavo pamusana pekuchengetedzwa kwehutano hwavo, uye futi zvavanofanira kugara vachiita kuti vasabatwa ngehosha idzi.

Vantu kana vakange varwara nge hosha dzakasiyana siyana vanofanirwa kurumba kuenda kuzvibhehlera zviri pasinde navo kuti vakwanise kunoongororwa nge madhokodheya uye vakwanise kupiwa mutombo wekuti vakasire kupona.

Vantu kana vahwirwa ngedenda vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kundovhenekwa mungazi dzawo kuti vakwanise kuonekwa kuti vari kurwara nehosha dziri uye vokwanisa kupuwa mutombo unoita kuti vokasika kupona.

Mundau dzetinogara munofanira kunge mune chibhledhlera izvo zvinoite kuti kana muntu akazwa nyama dzake dzechipanda anofanirwa kuenda kundovhenekwa kuonekwa kuti angangodai echirwara ngehosha ipi uye obva apiwa mitombo inoite kuti akasire kupora.

Zvibhedhleya zvinowanikwawo mundau dzetinogara dzakasiyana siyana idzo dzinoramba vantu veiningirwa uye vechirwara ngehosha dzingasiyana siyana kuti vakasire kupora uye kuti vapiwewo mitombo inoita kuti hosha idzi dzisazoramba dzeidzokera futi paari.

Vantu kana vakange varwara vanofanira kuenda kuzvi bhedhleya zvinenge zviri pasinde navo kuti vakwanise kundo batsirwa ngema dhokodheya anenge aripo kuti hosha iyi ikasire yapera.

Vantu vakange varwara vanofanirwa kuhamba kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze navo kuti vakwanise kunorapwa hosha dzavanenge vachirwara nadzo nana mukoti.

Vantu vanenge varwara vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera vachindohloiwa kuti vaonekwe hosha dzavanenge vachirwara nadzo uye futi vakwanise kurapwa hosha idzi dzisati dzakura.

Vantu vanenge veirwara nehosha dzakasiyana siyana, vanofanira kurumba kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde nawo, apo pavanonohloyiwa nevakoti kuonekwa kuti vari kurwara nehosha ipi uye futi votsvakirwa mitombo inoita kuti hosha idarike.

Vantu tinofanira kuyenda kuzvibhedhleya, zvinenge zviri padhuze nesu, kana tikange tazwa kuti nyama dzedu adzisi kuyita zvakanaka, tonoongororwa kuti atina hosha ere, uye kana tiyine hosha, tobva tapiwa mutombo wokudzivirira hosha idzi kuti tikwanise kurarama zvakanaka,

Vanhu kana vakange varwara vanofanirwa kuenda kuzvibhehleya zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kunorapwa nemadhokodheya uye vakwaninise kupiwa mutombo wekuti hosha iyi ikasire yapera.

Vantu vanenge varwara vanofanurwa kuenda kuzvibhedhlera kuti vandohloyiwa kuti vangangodai vachirwara ngehosha yakaita sei uye vobva vatsvagirwa mitombo naana Chiremba kuti vakwanise kupona.

Vantu vanenga vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana vanookurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhleyazviri pasinde navo kuti vanoona ana mukoti kuti vakwanise kurapwa hosha dzisati dzakura.

Kuzvibhedhleya vantu vakange varwara ngehosha dzakasiyana -siyana ,vanofanira kuenda kuzvibhedhleya zviripasinde navo kuti vandohloiwa uye futi kupiwa mitombo inoita kuti hosha iyi ikasire yapera

Vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze navo. Kuti vakwanise kunohloiwa nana mukoti, uye vakwanise kupihwa mushonga unorapa hosha yavanenge vachirwara nayo.

Muntu kana ukanzwa mwiri dzako dzeipanda unofanirwa kuenda pachibhedhlera chinenge chiri padhuze newe kuti unohloyiwa kuti ihosha rudzii ingangodai irimwo munyama mwako ichikushungurudza uye kubva wapiwa mutombo unorapa hosha iyoyo kuti ukasire kupora.

Vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana . Vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera vanohloiwa ndiana mukoti uye kuti vakwanise kurapiwa hosha dzavanenge vachirwara nadzo.

Vantu vanenge vachirwara vanofanira kuyenda kuchibhedhleya zviripasinde navo, kuti vanohloyiwa, uye kupiwa mitombo inorapa hosha dzavanenge vachirwara nadzo.

Muzvibhedhlera munofanirwa kugare muine michovha iyo inoitwe kuti muntu akauya achirwara nehosha yavasingakoni kuhloya ipapo oendeswa kune chimwe chibhedhlera chikuru kuti akwanise kudetsereka .

Vantu vakange varwara vanofanire kuzvibhehlera zviri pazinde navo kuti vanohloyiwa kuona kuti hosha iri kuvatambudza mukati mwenyama yavo ndeyipi uye futi vanofanira kutsvaka mutombo unorapa hosha yacho.

Ma dhodha anofanira kuenda kuzvibhendlera kuti vandohloiwa ndiana mukoti nemadhokodheya, hosha dzavanenge vechirwara nadzo uye futi kuti vakwanise kupiwa mitombo inorapa hosha idzi.

Vantu kana vakange varwara ngehosha dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuenda kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kunobatsirwa nemadhogodheya anenge aripo kuti vakurumidze vapora.

Vantu kana varwara vanofanirwa kuenda kuzvibhedhleya vachinoongororwa, uye kurapwa hosha dzakasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva vanogona kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, vachinotenga mitombo dzinenge dziri muzvibhodhleya kuti vanwe, uye vakwanise kupora.

Vantu tinofanira kugara tichirumba kana kuhamba kana kuitawo zvimishando izvo zvinoitawo kuti nyama dzedu dzigarewo dzaka gwinya uye dzisango batwa nge zvirwere zveshe zveshe.

Vantu vano fanira kusisa kugara vachi rumbawo kana vachi hamba hamba izvo zvinoita kuti nyama dzavo dzigarewo dzaka gwinya uye dzisango batwa nge hosha zvisina maturo.

Vantu tinosiso kugarawo tichihamba kana kurumba uye futi kuitawo zvimabasa zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakagwinvu uye kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana zviri nyore.

Vantu tinofanira kugarawo tichirumba kana kuitawo zvimabasa izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakagwinya uye kuti dzisakasira dzangobatwawo ngehosha dzakasiyanasiyana.

Vantu tinosiso kugarawo tichiita mujaho kana kuhamba. Kunyangwe kuita zvimabasa izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakagwinya uye dzikwanise kuvhika kune hosha dzakasiyana siyana.

Vantu vanofanira kugara vachirumba kana kuita zvimabasa zvinoita kuti nyama yavo igare yakagwinya uye isakasira yabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Kana tikange tanzwa mishuna dzedu ichipanda tinofana kukasira tonoona vana chiremba toongororwa uya tokwanisa kubatsirwa pachine nguva kuti hosha dzacho dzisanyanya kugarisa kana kukura dzirimunyama medu .

Vanthu tinofanira kuenda kuzvibhedhlera zviri padhuze nesu tichinorapwa hosha dzatinenge tichirwara nadzo mukati mwenyama dzedu kuti tikasire kupona.

Antu tinofanira kugara tichirumba kana kuitawo zvemishando izvi zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinga uye tisangobatwa nemikuhlani dzakasiyana siyana kuti tirambe takagwinya.

Antu tinofanira kugara tichirumbawo kana kuita mishando iya inoita kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya tisangobatwa ngehosha dzakasiyana siyana idzo dzinokwanisa kuzokanganisa utano hwedu .

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, dzinohlonganisira mikondombera nezvimwe zvakadaro.

Tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera kunohloiwa hosha dzakasiyana-siyana, kana tazwa nyama dzedu dzisiri kuita zvakanaka. Izvo zvinotibatsira kuti tigarewo takagwinya.

Tinofanirawo kugara tichiitawo mabasa zvakasiyana siyana zvinoita kuti zvisangobatwa nehosha dzese dzese dzinenge dzichifamba kumhepo uye futi zvinotibatsira kuti hutano hwedu hunge hwakanaka.

Vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana-siyana vanofanira kuenda kuzvibhedhlera vachinohlowiwa nanadhokodheya uyezve vapiwe mitombo inoita kuti zvirwere zvawo zvipore.

Vandu vanokurudzirwa kuti vagare vachiitawo zvimujaho zvekurumba kana kuhamba izvo zvinoita kuti nyama dzavo dzigarewo dzakagwinya uye dzikwanise kudzivirirawo hosha dzinongodayi dzichida kuvabata

Tinofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri padhuze nesu. Tichinohloiwa kana tazwa nyama dzedu dzisiri kuita zvakanaka. Kuti tikwanise kuziva kuti tirikurwara nehosha ipi, uye tikwanise kubatsirwa nana chiremba kuti tipone.

Kana yarwara tinofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviripadhize nesu kuti tikwanise kunooihwawo mitombo inokwanise kurapa hosha idzi dzisati dzakura kuti tigare yakagwinya.

Vandu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera kana vanzwa nyama dzavo dzichipanda kuti vanohloyiwa uye vakwanise kurapwa hosha dzinenge dzichirwadza munyama dzavo.

Vantu kana tarwara, tinofanira kuenda kuzvibhedhlera, kunoo vanachiremba naanamukoti, kuti vakwanise kutipa mitombo, inorapa hosha dzatinenge techirwara nadzo.

Antu tinofanira kugara tichirumba kana kuitawo zvimabasa zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya uye tisabatwe ngehosha dzakasiyana siyana mukurarama kwedu.

Antu tinofanirwa kugara tichienda kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze nesu kuti tikwanise kushungurudza dzichirwadza.

Vantu vanosiso kugara vachimhanya kana kuhamba kana kuitawo zvimabasa zvinoita kuti nyama dzavo dzigarewo dzakagwinya kuti vasangobatwa ngezvirwere zveshe-zveshe.

Muzvibhedhleya munowanikwawo midziyo inoshandiswa kuvheneka hosha dzinenge dzichirwara ngevantu vanoenda kuzvibhedhleya uye kuti madhokodheya vazive kuti vantu anenge vachida mutombo wakadini.

Vantu kana vakange varwara ngehosha dzakasiyana siyana vanofanira kurumba kuenda pazvibhedhlera zviri pasinte navo kuti vanohloyiwa kuti hosha yavanenge vanayo yakadii uye vopiwa mutombo unoita kuti vakasire kupona.

Munharaunda dzedu dzatinogara kana tikange tarwara tinofanira kurumba kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde nesu. Kuti tinohloyiwa kuti tinenge tichirwara nehosha yakaita sei uye tobva tapiwa mitombo wekuti hosha iyi ibve yapera.

Vantu tinofanira kugara tichienda kuchibhedhlera kundovhenekwa mungazi mwedu kuti hamuna hosha here dzinenge dzirimo uye kana taonekwa kuti tinenge tinehosha dzinenge dzirimo tobva tapuwa mitombo wekurapa hosha idzi dzisati dzagomarara.

Vanthu tinofanirwa kugara techienda, kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu, kuti tinoongororwa kunyanya panguwa dziya dzatinenge takuwara mumujaho kana munjodzi dzemumapato.

Vantu vanenge varwara vanofanira kuenda kuzvibhedhlera kuti vanoongororwa hosha dzavanenge vechirwaranadzo uyefuti kana vaongororwa vanopuwa mitombo inoita kuti vakasire kupora.

Tinofanirwa kuenda kuzvibhehlera techino ongororwa kunyanya paya patinge taita maronda kana kuti tanzwa kuti magodo edu anenge ari kuita zvakananka, tinofanira kuenda kunoongororwa techiningirwa kuti nyama dzedu dzichakamira zvakanaka here

Vantu tinoenda kuzvibhehlera kuti tinohlowiwa hosha dzetinenge tichirwara nadzo mukati mwenyama dzedu uye futi kuti tikwanise kuzonopiwa mitombo inokwanisa kurapa hosha idzi.

Vanhu vakange vakuwara vanofanira kuendeswa kuzvibhedhlera uko vanonohloiwa kuti pavakuvara pacho panoda kuitwa sei uye panoda mutombo upi kuti pakurumidze papora.

Zvibhedhleya zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana uye kuti vakwanise kuziya kuti vomupa mutombo upi unokwanisa kupedza hosha nekukasira.

Vantu vanofanira kuenda ku zvibhedhlera vachino vhenekwa kuti vaonekwe kuti vanenge vachi rwara nge hosha dzipi uye futi vakwanise kutsvagirwe mitombo uno pedza hosha dzacho neku kasira.

Vantu vanenge varwara ngehosha yavanenge yavasingaziyi vanofanira kuenda kuchibhedhlera chiri pasinde navo vondoongororwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kupiwa mutombo unorapa hosha iyoyo.

Zvipatara izvo zvonoongorora vantu vanenge vaine hosha dzakasiyana siyana kuti vana chiremba vakwanise kuziya kuti muntu uyu anenge achirwara nehosha yakadini kuti vakwanise kukupa mutombo unoita kuti upore nekukasira.

Tinofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri padhuze nesu tichinohloiwa kunyanya paya patinenge takuwara magodo edu kuti tindohloiwa nana chiremba kuona kuti magodo edu akagara zvakanaka here mukati nemushuna medu.

Kana tikazwa nyama dzedu dzichidzimbikana tinofanirwa kuendawo kuzvibhedhlera kuti tinohloiwa kuti tikwanise kuziva kuti tinenge tichirwara nehosha ipi uye futi kuti titsvagirwe mitombo inorapa hosha yacho iyoyo ikwanise kupera.

Vantu vanenge vakuwara vano fanirwa ku endeswa ku zvibhedhleya uko kwa vanono ongororwa pa vanenge vakuvara pacho uye futi vona madhokodheya vochi onawo kuti mutombo unoita kuti muntu uyu akasire kupona nge uri.

Anamai vanenge vane mimba vanosisoendawo kuzvibhedhlera zviri pasinde nawo vachinovhenekwa kuonekwa kuti mwana anenge ari mundani mwawo akagara zvakanaka here .

Anamai vanenge vaine mimba vanofanirwa kuendavo kuzvibhedhlera zviri padhuze navo kuti vanohloiwa. Kuona kuti mwana anenge ari mundani mavo akagara zvakanaka ere.

Vanamai vanenge vaine mimba vanosiso endawo kuzvibhedhlera zviripasinde navo vachinovhenekwa mundani mwavo kuti rumbwana dzinenge dzirimo dzakagarawo zvakanaka here uye futi kuti vakwanise kuzobara zvakanaka.

Vana Mai vanenge vaine mimba vanofanirwa kuenda kuzvibhehlera vachindohloiwa kuti vakwanise kuti utano hwemwwana hwakanaka here anenge achiri mundani mavo.

Ana mai vanenge vaine mimba vanoende kuzvibhedlera vachinohloriwa kuona kuti mwana anenge akagara zvakanaka here muntandi uye kuti kana asina zvobva zvagadziriswa kuti mwana azobarwa zvakanaka.

Anamai vanofanira kuenda kuzvibhedhleya kunovhenekwa kuona kuti mwana anenhe ari mwundani mwavo akagara zvakanaka here, uye futi kana asina zvogadziriswa mwana asati abarwa.

Anamai vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera vachinohloyiwa munguwa dziya dzavanenge vane mimba vachinohloyiwa kuti mwana ari mundani akagara zvakana ere.

Midziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera nemadhogodheya kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana -siyana, kuti akurumidze kupona.

Muzvibhedhlera munovanikavo midziyo idzo dzinoshandiswavo nemadhogodheya nana mukoti kurapa hosha dzakasiyana-siyana, uye kuti vantu vanonga vauya kuzorapwa vakasire kupona.

Midziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera ngaana mukoti kana madhokodheya kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyanasiyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Midziyo ino shandiswa muzvi bhedhlera ngema dhogodheya kurapa vantu vanenge vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vantu ava vakurumidze kupora.

Midziyo inoshandiswa nanamukoti kana madhokodheya kurapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kugwinya.

Midziyo inoshandiswa kuzvibhehlera nemadhokodheya nana mukoti kurapa vantu anenge vauya vachirwara nehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava avakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya pamwe nana mukoti. Kurapa vantu vanonga vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuzvibhedhera kurapa hosha dzakasiyana siyana uye midziyo idzi dzinobatsiridzawo kuti vantu vanenge vaenda veirwara vakasire kupona.

Muchini dzinoshandiswa ngemadhokodheya ,kuti vakwanise kurapa antu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakasire kupora.

Midziyo dzinoshandiswa kuzvibhedhera ngemadhokodheya pamwe nanamukoti idzo dzinobatsirawo kuti vantu vanenge vauyawo vechirwara ngehosha dzakasiyana siyana vakasire kupora.

Mudziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera kurapa antu anenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana midziyo idzi dzinoitawo kuti vantu vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya nemadhokodheya nanamukoti kurapa antu anenge aendako vachida kunorapwawo hosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kurapa hosha dzakasiyana siyana uye dzinoita wo kuti vantu vakasire kupona kana vaenda kuzvibhedhlera zviripasinde pawo.

Mudziyo inoshandiswa muzvibhedhleya kunjira angadai ari marara uye futi mudziyo iyi inobatsiridzawo nzvimbo dzechipatara dzigarewo dzakahlamburuka.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera kurapa vantu vanenge vauya vachirwara nehosha dzakasiyana siyana kuti vakasike kupora

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya muzvipatara kuhloya vanhu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuona kuti munhu uyu akwanise kupora tofanira kumupa mutombo wakaita sei .

Midziyo inopihwa vantu muzvibhedlera vanenge vakuvara makumbo kana , nyara dzavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane mukupona kwavo.

Midziyo inoshandiswe ngemadhokodheya nana mukoti kuti vakwanise kurapa vantu vanenge vaenda kuzvibhedhlera vachinorapwa hosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupota.

Michini dzinoshandiswa nana mukoti nana chiremba muzvibhedhlera kuti vakwanise kurapa vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana siyana kuti vakwanise kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya nanamukoti kuzvibhedhlera vachirapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kurapa hosha dzakasiyana siyana mukati mwechibhedhleya chavanoshanda uye futhi zvinoita kuti basa ravo rireruke.

Midziyo inoshandiswe naanamukoti nemadhokodheya muzvibhedhlera pavanenge vachirapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Midziyo dzinoshandiswa ngaanachiremba muzvibhodhleya kurapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana uye futi vantu vanenge vachirwara vanoshandisawo midziyo idzi pavanenge vari kuzvibhodhleya.

Midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya kupa antu avo anenge akuvara kungadayi kuri kumutambo wekurumba kana wekukaba bhora kuti vakwanise kuita zvakanaka.

Muchini kana maturuzi anoshandiswa muzvibhehlera pakurapa vantu vanenge vachireara ngehosha dzakasiyana siyana uye zvinovabatsirawo kuti vakwanise kuwana utano hwavo munezvakanaka

Midziyo inoshandiswa nana mukoti kana madhogodheya muzvibhedhleya. Kuti vakwanise kurapa vantu vanenge vauya vachirwara nehosha dzakasiyana-siyana.

Midziyo inoshandiswa muzvipatara Nemadhokodheya pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana siyana kuti vakwanise kupona nekukasira.

Mathuluzi anoshandiswa muzvibhedhlera kurapa varwere vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, uye kuti vakwanise kupona.

Midziyo inoshandiswa ndana Chiremba muzvibhehleya kurapa hosha dzinenge dzeirwara vantu dzakasiyana siyana uye kuti vakwanise pora ngekukasira.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuzvibhedhlera apo pavenenge vachibetsera vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvipatara ,kutwara varwere vanenge vasvika vasikakone kuhamba uye futi kuvaendesa panzvimbo dzavanenge vachizofanira kunge vachishloiwa nachiremba vari.

Mucheni unishandiswa pangava pakubaira mitombo munyama dzedu kana munyama dzemhuka kuti dzinge dzichipona kubva muhosha dzakasiyana siyana .

Mudziyo inoshandiswa muzvibhedhleya nemadhokodheya kurapa vanthu vanonga vaendako vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakasire kuita zvakanaka.

Midziyo dzinoshandiswa muzvipatara kupa varwere vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana dzimwe dzinenge dziri dzekuti vakwanise kubatsirika pakuhamba kwavo dzimwewo kuti vakwanise kuwana zvihlayo zvakanaka.

Midziyo inoshandiswa muzvipatara ngemadhokodheya kuti vakwanise kurapa vantu vanege vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana uye kuti vakasire kupora.

Mitombo yemazuwa ano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana ,mitombo iyi inogona kunge ari mapilizi kana yakaite mvura mvura inoita zvekumwiwa kuti anhu akasike kupora.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inowanikwawo muzvibhedhlera uye muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana.

Mitombo yamazuva ano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi anogone kunge ari maphirizi kana dzimwe mitombo dzakaita mvura-mvura dzinoita zvekumwiwa. Kuti vantu vakasire kupora kanakudzodza panenge pachirwadza pacho.

Mitombo inoshandiswa mazuwaano kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi anogona kunge arimaphirizi kana kuti dzinenge dzakaita mvura dzinomwiwa kana kudzodza panhu panenge pachipanda.

Mitombo yavako mazuwaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi anenge ari mapirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura mamwe acho unoite zvekutsenga.

Vantu kana varwara ngehosha dzakasiyanasiya vanofanira kuenda kuchibhedhlera uchindopiwa mitombo inorape hosha dzawo vakasire kupona.

Mitombo yavako mazuva anoniyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge iri muzvibhodhleya kana kuti mumapepa

Mazuva ano tinoona kuti pavanemitombo dzechingezi, idzo dzavakubatsira vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vantu ava vakasire kupona.

Mitombo yavako mazuvaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi anogona kunge ari mapirisi kana kuti dzimwe dzakaita mvura mvura dzinoita zvekumwiwa kana kuti kudzodza panenge pachipanda.

Vanhu kana vakange varwara ngehosha dzakasiyana siyana vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kunopiwa mitombo inorapa hosha dzavanenge vanadzo uye kuti vakasire vapone.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi anogona kunge ari mapirizi kana imwe yakaita mvura mvura iyo inoita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana dzemazuva ano. Mitombo idzi dzinogona kunge arima pirizi kana dzakaita mvura mvura dzinoita zvekumwiwa kuti vantu vakasire kupora.

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi anogona kunge arimapirizi kana kuti dzakaita mvura dzinoita dzekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Mitombo yemazuwa ano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge ari mapirizi kana dzimwe dzakaitawo mvura mvura dzinoita zvekumwiwa kana kudzodzaapo panenge pachipanda.

Mitombo yaako mazuwa ano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mapirizi kana kuti dzimwe dzakaita wo mvura mvura. Dzinenge dzichiita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pechipanda

Mitombo yavako mazuwano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inogona kunge arimaphirizi kana imwe yakaita mvura mvura inoita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogana kunge ari mapiri kana kunge arimapirizi kana imwe inouya iri muzvibhodhleya yakaita zvimvura mvura.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inowanikwa muzvitoro zvinotengesa mitombo. Inowanika futhi muzvibhedhlera zvakasiyana siyana uko kunoenda vanhu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vanorapwa.

Mitombo inoshandiswa ngaana mukoti nemadhokodheya kurapa vantu vanenge vauya kuzvibhedhleya vaine hosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora

Mitombo inopihwa vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana siyana kuti hosha idzi dzikwanise kupera mukati mwenyama dzawo kuti vakwanise kupona.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inowanzo tengeswa muzvitoro kana kuwanikwa kuzvibhehleya zvakasiyana siyana.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inowanikwa muzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuzvibhehlera kunoshanda madhokodheya nana mukoti uko kwavanenge vachihloya vantu kuti varikurwara ngehosha dzakaita sei.

Mitombo inoshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inoshandiswa zvakasiyana siyana. Dzimwe dzinoitwa zvekumwiwa, dzimwe kutsenga uye dzimwe dzacho kuita zvekuisa panenge pachirwadza pacho.

Mitombo inoshandiswa kurape hosha dzakasiyana siyana. Mitombo idzi dzimwe dzacho dzinenge dziri muchibhodhleya dzimwewo mumapepa asi dzichishandiswawo nenzira dzakasiyana siyana uye kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti tione kupona.

Mitombo dzemapirizi dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo ichi chinowanikwawo muzvibhehlera zvinenge zviri padhuze nesu.

Mitombo yemaphirizi inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Inopuhwa vantu vanenge vachirwara nanachiremba nanamukoti kuzvibhedhlera kwavanenge vaenda kuti vabatsirikane.

Mutombo unoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana uyo unowanikwa uri muzvibhodhleya kana mumapepa anenge akasiyana siyana. Dzimwe dzacho tinoita zvekumwa, dzimwe dzacho tinoita zvekutsenga kuti tikwanise kurapa hosha dzinenge dziri munyama mwedu.

Mitombo inoshandiswa nanachiremba kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inowanikwawo muzvibhedhleya kana kuti unowanikawo muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyanasiyana.

Mitombo inopihwa vantu vanenge vaenda kuchibhedhlera, vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vakwanise kupora ngekukasira. Mitombo idzi vanodzipihwa ngemadhokodheya, zvichienderana nekuti munhu anenge achirwara nehosha ipi.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi angango dai ari mapilizi kana kuti imwe inenge yakaita mvura mvura zvichingosiyana inoshanda sei uye kuti inorapa hosha yakadini.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana iyo inowanikwa muzvibhedhlera kana muzvitoro zvinotengesa mishonga inorapa hosha dzakasiyana siyana.

Mutombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi imwe yacho inoita zvekumwiwa imwe yacho inoitwa zvekutsenga ichienderana nehosha yaunenge unayo.

Mitombo inopuwa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, zvichienderana nekuti muntu ari kurwara hosha ipi, uye anobva apiwa mutombo unoenderana nekupodza hosha inenge ichirwariwa ngemuntu.

Mitombo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana mitombo idzi dzimwe dzinowanikwa kuzvitoro zvinotengesa mitombo idzi pamwe pacho tinokwanisa kudziwana kuzvibhehlera kwatinenge taenda kunohloyiwa tobva takwanisa kupihwa mitombo inorapa hosha yatinenge taonekwa tinayo.

Mitombo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana idzo dzinenge dziri muzvibhodhlera dzingadai dzichirapa mikhuhlane kana zvimwewo zvirwere zvinosanganisira zvirwere zvepabonde nezvimwewo zvakadaro-daro.

Mitombo inoshandiswa ngemadhokodheya pamwe nanamukoti kurapa antu anenge auya achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakwanise kupora.

Mitombo ino wanikwawo muzvibhedhlera kana muzvipatara iyo inoshandiswa nevakoti kana madhokodheya kurapa hosha dzinenge dzichi rwea vantu.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi pamwe pacho inogona kunge ari mapirizi kana uri mushonga uya wakaita mvura unenge uchiita zveku mwiwa.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyanana dzinosanganisira shuramatongo, mukuhlani nezvimweniwo hosha dzingangodai dzichibata vantu mukurarama kwavo.

Mitombo inopihwa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana vantu vanotanga kuenda kwachiremba kana kwamukoti kuti vanohloyiwa kuti vaonekwe kuti vanorwara nehosha ipi vobvq vapihwa mapilizi anorapa hosha yacho iyoyo kuti ipere.

Mutombo iri kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi imwe yacho inoita zvekumwiwa. Imwe yacho inoitwa zvekutsenga zvichienderana nekuti inoshandiswa sei kurapa hosha yacho.

Mitombo inoshandiswa ngemadhogodheya kana anamukoti kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inopiwa kuvantu ava mushure mekunge vahloyiwa vaonekwa kuti hosha irikuvanesa irikuda mutombo upi.

Mitombo inopiwa vantu ngemadhokodheya kuzvipatara kuti vakurumidze kupona mushure mekunge vahloyiwa vaoneka kuti hosha irikuvanesa munyama dzavo inoda mutombo wakadinj kuti ipere.

Mitombo inoshandiswa ngemadhokodheya pamwe nana mukoti kurapa hosha dzinenge dzichirwara vantu dzakasiyana siyana .Mitombo iyi inowanzo kuwanikwa dziri muzvibhohleya kana mumapepa.

Vanofanirwa kugara vachifundiswa pamusoro pekunaka uye kushata kwehutano hwendxondo, uye zvinoyita kuti ndxondo dzemuntu dzizoshata, izvo zvinoyita kuti vagare vakazvichengetedza, kuti hutano hwavo hugare hwakanaka.

Vantu tinofanira kugara techifundiswawo pamusoro peutano hwednhlondo zvahwakanakira uye zvahwakashatira kuitira kuti tizazoshaishirika mukurarama kwedu nekuti kana ndhlondo dzikange dzisingachaiti zvakanaka zvinoita kuti hupenyu hwedu husahambe zvakanaka.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vanthu vagare vechingofundiswa pamusoro pahwo uye zvinobatsira kuti vanthu vagare vachiziva kuti vasabatwa nehosha iyi vanofanirwa kuita sei.

Hutano hwendxondo hwakanaka Kuti vantu vagare vachifunda ngezvaho izvo zvinoita kuti vantu vagare vachiziva zvakaipira kuti ndxondo dzavo dzikange dzashata chii chinozoitika muupenyu hwavo.

Vana vadodori vaniuko vanonobairwa mutombo munyama dzavo kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana-siyana pavanenge vachitamba vari gega.

Vana mai vanofanira kugara vachienda nerumbwana dzavo kuzvibhedhlera zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kubaiwawo mitombo yakasiyana siyana kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana mukupona kwavo.

Rumbwana dzinofanirwa kuendeswao kuzvibhedhlera dzichinobairwao mitombo iyo inoita kuti vakwanise kuvhika hosha dzakasiyana siyana dzingangodei dzichida kuvabata.

Rumbwana dzichikura dzinofanirwa kuita dzichienda kuzvibhehlera dzichinobairwa mitombo iyo ino vachengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Kana vana vabarwa vanamai vanoenda nevana vavo kuzvibhedhleya vachinobairwa mitombo yakasiyana siyana yokuvachengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Arumbwana dzinosiso kuendeswa kuzvibhedhleya, uko kwavanonobaiwa ma kwavanonobairwa mitombo, inoita kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mukutamba kwavo.

Vana vadodori vanofanirwa kuendwa nawo kuzvibhedhlera kuti vandobairwa mitombo munyama dzawo idzi mitombo idzi dzinoita kuti vana ava vasabatwa nghosha dzakasiyana siyana kuti vakurewo vakagwinya.

Ana adodori anofanira kuenda kuzvibhehlera vaibairwa mutombo iyo inoita kuti vasangibatwa nehosha dze shedzeshe.

Vana vadodori vano sisa kuendwawo navo ku zvibhedhleya zvinenge zviri pasinde uku kwaanono piwawo mitombo inoita kuti vasa batwa ne hosha dzaka siyana siyana.

Vana vadoodori vana mai vanofanirwa kuramba vechienda navo kunana mikoti kuti vakwanise kubairwa mitombo iyo inovadziirira kubva kuhosha dzakasiyanasiyana.

Varumbwana vanofana kugara vachiendeswa kuzvibhehlera uko kwavanobaiwa vachiiswa mutombo munyama dzavo kuti vasangobatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Vana vadodori vanofanira kuenda kuzvibhedhlera, vachinopia mutombo uyo unoita kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana siyana vachirivadodori.

Vantu tinofanira kujairira kugara takashambidzika izvo zvinoita tisabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mukupona kwedu. uye futi tinofanira kugara tichirumba kana kuita mabasa anoita nyama dzedu dzigare dzakasimba.

Vantu tinofanira kugara tichizvi chengetedza mishuna dzedu kuhosha dzakasiyana-siyana kubudikidza kungadai ngekuenda kunovhenekwa ngazi yedu kuti ichakanaka here. Kana kuitawo zvemujaho zvinoita kuti nyama yedu irambe yakagwinya.

Antu tinofanira kugaravo tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana, kungadai ngekuendawo kuzvibhedhleya zviri pasinde nesu, tichinohloyiwa, kana kuitawo zvekurumba kana kutambawo mabhora neamwe kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya.

Tinofanirwa kurumba kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze nesu ndichinoongororwa kana ndazwa nyama dzedu dzisiri kuita zvakanaka uye zvinobatsira kuti hosha iyi inokwanisa kurapika isati yakura.

Tinofanira kugara tichirumba kana kutambawo zvimutambo zvakasiyana-siyana, izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzakagwinya, uye futi tisangobatwa nehosha zviri nyore-nyore.

Tinofanirwa kugara takaqoka zvinodziya kuita kuti tisabatwa nehosha idzo dzinogona kunge dzichikwanisa kuzokanganisa utano hwedu mukurarama kwedu.

Tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kana tazwa nyama dzedu dzichidzimba kana dzichirwadza tonohloyiwa navana mukoti kuti tikwanise kurapwa zvisati zvaenderera mberi.

Ngatigarei tichiita zvimushando kana kurumba izvo zvinoita nyama dzedu dzigare dzakagwinya uye kuti dzisangibatwa batwa ngehosha dzakasiyana siyana dzinokwanisa kukanganisa utano hwedu.

Tinofanira kunge tiri vantu vakashambidzika peshe patinenga tiri kuitira kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana dzingangodai dzeikonzereswa nekushaikwa kwehutsanana. Saka tinofanira kugeza nyara dzedu tisati tarya chikafu.

Tinofanirwa kugara tichiita zvimujaho zvakasiyana-siyana izvo zvinogona kunge zvinosimbisawo mishuna dzedu. Pamwe pacho kungave kumushando kwedu hatifanirwi kuzoshanda zvakadarikidza kuti utano hwedu hugare hwakanaka, tisakurumidze tibatwa ngehosha dzinoparadza upenyu hwedu.

Tinofanira kugara takashambidzika nguva dzeshe, uye futi kuryavo chikafu zvinoaka mumwiri vedu, zvinoita kuti mwiri vedu ugare vakagwinya.

Ngatigarei tichichengetedza hutano hwedu kubudikidza ngekudai ngekugeza nyara kana tisati tabata chekurya uye futi kugeza nyara kana tapedza kushandisa zvimbuzi.

Ngatigarei takashambidzika mukati menyama dzedu izvo zvinota kuti tizvichengetedze kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, dzinovanikwa nokuda kwekusaita hutsanana.

Kana muntu akanzwa nyama dzake dzichidzimba anofanira kuenda kuzvibhodhleya onoongororwa kuti ane hosha dzakaita sei uye obva apuwa mutombo unomubatsira kurapa hosha iyoyo kuti akurumidze kupora.

Vantu tinofanira kudzingwarira kubva kuhosha dzakasiyana siyana dzingangodayi dzichida kukanganisa utano hwedu. Nedzimweni dzenguwa tinofanirwa kuitawo tichirya midzi dzinongoita kuti mishuna dzedu dzigare dzakagwinya.

Zvitoro zvinowanikwa mundau dzakasiyana-siyana, izvo zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyana-siyana, uye vantu vanoenda kundotenga mitombo idzi kuti vakwanise kurapa hosha dzinenge dzichivashungurudza munyama.

Zvitoro zvinotengesa mushonga yakasiyana siyana idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo idzi anogona kunge ari mapirizi kana dzimweyo dzakaita mvura kana kudzodza panenge pachirwadza.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyana siyana, vantu kana vakange varwara vanoenda kuzvibhedlera kuti vanoongororwa ngemadhokodheya uye vonyorerwa mitombo yavanokwanisa kuenda kunotenga kuzvitoro izvi kuti vakwanise kupona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana idzo dzinorapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo idzo dzinogona kuwanika dziri muzvi bhohleya kana kuti dziri mumapepa uye dzichiita zvekumwiwa kana kuryiwa kuti hosha ikwanise kurapika.

Vantu vanouya kunotenga mitombo kuzvitoro izvi, yekurapa hosha dzakasiyana-siyana, zvichienderana nekuti munhu paahloyiwa anyorerwa mitombo upi, wekuti atenge akwanise kurapa hosha yake.

Zvitoro zvinotengesa mishonga inorapa hosha dzakasiyana siyana. Mishonga idzi dzimwe dzacho dzinowanikwa dziri muzvi bhodhleya uye dzimwe dziri muma pepa dzichi shandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti tione kupona.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo idzi dzinogona kunge dziri muzvibhodhleya kana kuti mumapepa zvichingosiyana ngekuti mitombo dzacho dzinenge dzichiita basa rei.

Zvitoro zvinotengesa mishonga inorapa hosha dzakasiyana-siyana, vantu vanoenda kuzvitoro izvi vachinotenga mitombo yavanenge vanzi vatenge nadhokodheya wavo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyanasiyana, vanhu vanenge varwara vanoenda kunohloyiwa nemadhokodheya vobva vanyorerwa mitombo yavanofanirwa kutenga kuti hosha dzavo dzipere , hino vanozodzoka votenga mitombo iyi kuzvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana uye inorapa hosha dzakasiyanasiyana. Mitombo idzi dzinogona kunge dziri muzvibhehleya dzimwewo dzakaputirwa mumba pepa nekuti hadzifanirwe kurohwa nemhepo dzinoita kuti kana tikamwa, tinokwanisa kupona.

Zvitora zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyana siyana mitombo idzi dzimwe dzinogona kunge dziri muzvibhodhleya dzimwe dziri mumapepa akasiyana siyana dzichienderana nekuti dzinoshandiswa zvakadini.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inogona kunge iri muchibhodhleya ,imwe yacho iri muma pepa uye futi dzimwe ndedzekuita zvekumwa ,dzimwe unotsenga, dzimwe unongoisa panenge pachirwadza pacho kuti upore.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyanasiyana inorapa futi hosha dzakasiyanasiyana vantu vanoenda kunotenga mitombo iyi zvichienderana nekuti dhokodheya wavo avaudza kuti vanonetenga wakadini.

Zvitoro zvinotengesa mutombo unorapa hosha dzakasiyana-siyana mimwe dzacho dzinogona kunge dziri muzvibhodhleya ,dzimwe dziri mumapepa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo idzi dzimwe dzinenge dziri muzvibhodhleya dzimwe dziri mumapepa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa nemadhokodheya kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi vanhu vanonyorerwa nadhokodheya kuti vanotenga kuzvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana, muntu anoenda kwadhokodheya ononyorerwa mitombo yaanofanirwa kunotenga kuzvitoro izvi kuti akwanise kurapa hosha yaanenge achirwara nayo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo inorapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi imwe yacho inoita zvekumwiwa imwe yacho inoitwa zvekutsenga zvichisiyana nekuti unenge uchida kurapa hosha yakadini.

Zvitoro zvinotengese mitombo inorapa hosha dzakasiyanasiyana kungadai uri mukhuhlani ,gotsorwa ,mundani nezvimwe zvakadarodaro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana -siyana. Mitombo iyi inogona kunge iri mumaphepha, kana muzvibhodhleya, zvinenge zvakasiya-siyana.

Muzvitora zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana, vantu vanoenda kunotenga mitombo idzi kuzvitoro izvi zvichienderana nekuti dhogodheya wavo wakavaningira, avanyorera mutombo upi.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunga iri muma bhohleya kana kunge iri mumapepa

Zvitoro zvinotengesa mutombo inorapa hosha dzakasiyana siyana vantu vanoenda kwadhokodheya vondohloyiwa hosha yavanenge vachirwara nayo vozodzokera kuzvitoro izvi vachinotenga mitombo yavanenge vanzi vatenge nadhokodheya wavo.

Vantu munharaunda vanofanira kugarawo vachifundiswa pamusoro pekuchengetedzwa kweutano munharaudza dzavanogara kuita kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana siyana dzinosanganisira kurwarawo nemundani pamwe nekuhudha .

Vantuu vemunharaunda vanosisawo kugarawo vachifundiswa pamusoro pekuchengetedzwa kweutano mundau dzavanogara kuita kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyanasiyana dzinosanganisira kurwara kwemundani uye nekuhudha.

Muntaraunda dzedu dzetinogara tinofanira kugara tichikurudzirana kuti tichengetedze ndau dzedu dzigarewo dzakati mhoryo kuita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Vanthu vanofanira kugara vechikarakadzirwa pamushana pekukosha kwehutano hwavo uye futi kuti kana varwara vanofanirwa kuenda kuzvibhehlera zviri padhuze navo vachinohloyiwa uye vachiphwa mushonga wekuti vakwanise kubatsirikawo.

Vantu vanokurudzirwa kuti vagare vachizvichengetedza, kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, kungadai nekuti vantu vanofanirwakugeza nyara dzavo vasati vabata zvekurya, uye vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera vachinoongororwa kana vazwa mishuna dzavo dzisiri kuita zvakanaka.

Antu vanosisa kumbogara vachikurudzirwa pamusoro pekuryawo zvikhafu zvinoaka muviri dzavo. Uye futi kuti kana vakange vazwa mishuna dzavo dzisiri kuita zvakanaka varumbewo kuzvibhedhleya zviri pasinde navo kuti vanohloyiwa uye vakwanise kuwana mitombo nenguwa yakasisira.

Vantu tinokurudzirwa kugara tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyanasiyana nedzimweni dzenguwa patinoenda kuzvibhehlera techinoona varwere tinokurudzirwa kuti tipfeke mbahla dzino vhara mwiri weshe kuita kuti zvirwere zvisatapukira kwatiri.

Vantu vanofanira kugara vachikarakadzirwa pamusoro pekuchengetedzwa kwehutano hwavo, uye futi kuti vanofanira kugara vechigeza nyara dzavo vasati varya chikafu kana vapedza kushandisa zvilavha.

Tino fanirwa kugara tichi karakadzisana pamusoro pe hosha dzino kwanisa kuti bata ne nzira dzaka siyana siyana kusanganisira tino fanirwa kugeza nyara kana tapedza kushandisa chimbudzi uye kugeza nyara tisati tarya chikafu izvo zvinoita tigare tine hutano hwakanaka.

Vantu vanofana kugara vachikurudzirwa pamusoro peutano hwavo kuti vakwanise kuhuchengetedza zvakanaka izvo zvinoita kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana uye vagare vane utano hwakanaka.

Antu vanofana kugara vachifundiswa pamusoro pekuchengetedza utano hwavo kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana siyana mukurarama kwavo.

Vantu tino kurudzirwa kuti tigare tichi shamba nyara dzedu tisati tabata zvekurya uye futi kuti ti ndxoke ndumbi dzinoita kuti tizvi chengetedze kubva ku hosha dzaka siyana siyana.

Vantu vanofana kugara vachikuridzirwa Pamusoro pehosha dzakasiyana siyana idzo dzinokonzereswa ingadai nekusageza nyara vanhu Vapedza kushandisa chilava Mumhu kisagezabnyra dzawo ivo vachida kusageza nyara dzAwo.

Muntharaunda dzedu dzetinogara tinofanira kugarawo tichienda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu tichinohloyiwa kuti tikwanise kuona kuti atina hosha dzegomarara ere uye kana tinadzo tikasire kupiwe mitombo, hosha iyi isati yagomarara.

Vantu vanofanira kugara vachifundiswawo pamusoro pehosha dzegomarara uye futi vanofanira kugara vachizvichengetedza kuhosha idzi kuti vakwanise kuraramawo mazuwa akawanda panyika.

Vantu vanofanira kugara vachienda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo. Apo pavanenge vachinohloiwa gomarara rechibereko, uye futi kuti vagare vachidzivirirwa kuhosha idzi.

Tinofanira kugara takadxoka nhumbi dzedu zvakanaka idzo dzinotichengetedza kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana kunyanya paya patinosangana nevanhu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Vantu tinofanira takdhloka hembe idzo dzinotichengedzawo kubva kuhosha dzingangodai dzichiwanikwa mumhepo dzinosanganisa mikhuhlani nedzimweniwo dzinokonzereswa ngebukuta, saka tinofanira kugara takadhloka hembe dzinotichengetdza tisabatwa ngezvinhu izvi.

Tinofanira kugara tichishandisa midziyo yatinopiwa naana chiremba kuzvibhedhlera iyo inoita kuti tisabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisirwawo shuramatongo nezvimweni.

Vantu vanofanira kugara wo vachifundiswa pamusoro pegomarara rechibereko uye futi kuti rinodzivirirwa sei kuti hosha iyi isa vabata.

Vantu vanofana kugara vachifundiswa pamusoro pehosha regomarara rechibereko Kuti inomonzerwa nei uye futi kuti vanofana kudini kuti vakwanise kudzivirira hosha iyo kuti isavabata.

Vanthu tinofanirwa kugara tichizvichengetedza, kuhosha dzeshura matongo, kubudikidza ngekushandisa midziyo yatinopuwa naana chiremba, kuti tikwanise kudziirira hosha idzi dzisatibata.

Vantu tinofanirwa kushandisa midziyo idzo dzatinopuwa kuzvibhedhlera dzinoita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana dzinosanganisira hosha dzeshura matongo nedzimweniwo saka tinofanirwa techishandisa midziyo idzi dzatinopihwa kuchipatara kuti tigare yakagwinya.

Vantu vanofanire kugarawo vachifundiswa pamusoro pegomarara rechibereko uye futi kuti kana ukange waita hosha yechibereko anofanirwa kuita sei kuti hosha iyi ikasire yapera.

Vantu tinofanirwa kuenda tichinoongororwa kuzvibhedhleya kuoneka kuti zvibereko zvedu hazvina hosha ere, uye kana zvine hosha tobva tapihwa mitombo inorapa hosha idzi. Kuitira kuti hupenyu hwedu hugare hwakanaka.

Nedzimweni dzenguva tinofanira kuita tichienda kuzonoona madhogodheya vachitivheneka kuona kuti chibereko chedu chakanaka ere. Kana kuti chikange chave nehosha votipa mitombo inorapa hosha idzi kuti tigare tiri vatano.

Vantu vanoita mutambo vekurumba pame nekukaba bhora. Vanofanira kugaravo vakadhloka hembe idzo dzinota kuti vasakuvara, uye futi vanofanira kugaravo vaine mitombo inoita kuti kana vakakuvara vakasire kupora.

Vantu vanoitavo mutambo vokurumba vanofanirwa kudhlokavo hembe dzinoita kuti vakwanise kunge vachifurwa ngemhepo, uye futi vakange vakuvaravo vanofanirwa kupiva mitombo inoita kuti vakasire kupona.

Vanoita zvekurumba kana kukaba bhora vanewo zvihlongo zvavanofanire kugara vakadhloka izvo zvinovachengetadza kuti vaskuwara pavanenge vachiita mijahwo dzawo.

Vantu vanoita mujaho wekurumba kana kutamba bhora kana vakange vakuwara vanofanirwa kuendeswa kuzvibhedhlera uko kwavanonopiwa mitombo inoita kuti vakasire kupora.

Mitombo inoshandiswa ngevantu vaya vanenge vachiita mijaho dzekurumba pamwe nekukaba bhora kuti kana vakange vakuwara vakwanise kupora ngekukasira.

Mitombo inoshandiswa kurapa vantu vanenge vakuwara uye kupa vantu kuti vagare vakagwinya mukudai ngekuita mijaho, dzingangodayi ngekurumba, kukhabe bhora nedzimweniwo mitambo dzingave dzechibhakera kuti vagare neutano hwakanaka.

Mitombo unopiwa vantu vanemge vachiita mujawo wekurumba kana kubaka bhora mushure mekunge vakuvara kuti vakasire kupona.

Mitombo inoshandiswa ngevantu vanenge vachiita mijaho yekurumba kana kutamba bhora kuti paya pavanenge vakuwara vakashandisa mutombo uyu vanokurumidza vapora.

Mitombo inoshandiswa kurapa antu anenge vakuvara ungadai mukurumba. Kana pavanenge vachikaba bhora neamweni. Kana kuti vanenge vakuvara kuti vakasire kupora.

Mitombo inopiva vantu vanenge vakuvara munguva dzekurumba. Kana pavanenge vachikaba bhora kuti vakasire kupora pavanenge vakuvara.

Zvidziyo zvinoshandiswa muzvibhedhlera pakuongorora hosha inenge ichinetsa muntu anenge auya kunoona dhokodheya kuchibhedhlera.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvipatara kuona hosha inenge iri munyama mwemuntu uye futi kuti vazive kuti anoda mutombo wakadini.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya kuwona kuti muntu wanenge wachirwarwa nehosha yakadini uye futhi, kuti vaziye kuti muntu uyu anofanira kushandisa mutombo wakadini.

Midziyo inoshandiswa muzvipatara nemadhokodheya kuongorora hosha inenge ichitambudza muntu mumushuna wake uye futi kuti vakwanise kuziya hosha ingangodai ichimushungurudza pamwe nemutombo unorapa hosha iyoyo.

Mitombo inoqanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inowanikwawo ari mapande, nzinde kana kuti mashakani embiti.

Mitombo inowanikwa mumakwasha, iyo inoshandixswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani kana nzinde dzembuti.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi anogona kunga arimapande nzinde kana kuti mashakani ambiti .

Mitombo inovanikwavo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inowanikwawo ari mapande, nzinde kana kuti mashakani anoshandiswe kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti vantu vakasire kupona.

Mishonga inovanika mugwasha inoshandiswa pakurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mishonga iyi anogona kunge ari mashakani, mapande kananzinde dzembuti.

Mitombo inowanikwa mugwasha iyo yaiwanzoshandiswa naanu wekudhaya kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kushandisa mashakani nzinde kana makwati emuti iwoyo.

Mitombo yaishandiswa ngevantu vekudhaya iyo inoonekwa mungwasha yaishandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inogona kushanda ari mashakanyi mapande kana nzinde.

Mitombo inowanikwa mune makwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi anogona kuve ari mashakani, mapande kana midzi imoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana .

Mitombo inowanikwa mumakwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani, makwande kana midzi.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo yaishandiswa ngeantu ekudhara uye ichiri kungoshandiswa futi mazuva ano kurapa hosha dzakasiyana-siyana inogona kunge iri mashizha, makwati kana kuti nzinde dzembuti.

Mitombo inowanikwa mumangwasha inorapawo nzira dzakasiyana siyana mitombo idzi dzinogona kunge Ari mashakani makwati kana mapande anoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vakasire kupora.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inowanikwa mumakwasha uye mitombo iyi inowanikwa senzinde makwande kana mashakani ayo anoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge dziri nzinde dzembiti kana makwati kana mashakan i anenge echishandiswa ngevantu kuti vakasire kupora.

Mitombo yaishandiswa ngeantu ekudhaya uye, mitombo iyi yaiwanikwa mumakwasha, uye futi mazuwaano ,ichiri kungoshandiswa kurapawo, hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti makwande kana nzinde dzembiti.

Mithombo inowanikwa mumagwasha inorapa hosha dzakasiyanasiyana. Mithombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti kana anogona kunge ari mapande kana kuti nzinde dzemuti ndinoshandiswa kurapa hosha dzakasiya nasiyana.

Mitombo inowanikwa mumagwasha, iyo yaishandiswa ngaantu kudhaya kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani, makwati kana nzinde dzembuti.

Mitombo inowanikwa mugwasha yaishandiswa ngevantu vekudhaya kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi anogona arimashakani ,makwande kana nzinde dzembuti dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yaishandiswa nevantu vekudhaya kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi anogona kunge Ari mashakani nembiti anogona nemakwati nemabhande kana nzinde dzacho.

Mitombo inowanikwa mugwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge iri midzi, mashakani kana kuti mapande embiti dzakasiyana-siyana.

Mitombo yaishandiswa pasi chigare kurapa hosha dzakasiyana siyana iyo inonekwa mugwasha, mitombo iyi anogona iri nzinde, makwati kana mashakani emuti.

Mitombo inowanikwa mumashango inorapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi yaishandiswa kudhaya inosanganisira mashakanyi, mapande kana nzinde dzemuti.

Mitombo inowanikwa mumakwasha ingangodai iri nzinde dzemuti kana mashakani idzo dzaishandiswa kudhaya kurapa hosha dzakasiyana siyana kunyangwe mazuwa ano kwava nemitombo dzechirungu asi idzodzo dzinongoshanda futi zvakare.

Mitombo ino wanikwa mu makwasha iyo yai wanzo shandiswa nge vanhu veku dhaya vechi rapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti makwande midzi kana kunyangwe zvi bereko zve mbiti dzacho.

Mitombo inoonekwa mugwasha iyo yainyanya kushandiswa kudhaya kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi anogone kunge ari mashakani, mapande kana nzinde dzembuti.

Mitombo yechivantu kudhaya kurapa dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kushanda Makwande emanzinde dzembuti dzizokona kushanda.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi inogona kunge dziri nzinde dzembuti makwati kana mashakani emuti anoshandiswa kurapa hosha dza dzakasiyana siyana kuti tikasire kupora.

Mitombo inoonekwa mugwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti, makwati kana nzinde dzembiti.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi, inowanikwa mumakwasha, uye futhi inogona kunge arimashakani kana mapande embuti anoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi anoona kunge arimapande kana nzinde dzemiti.

Mitombo yaishandiswa ngeantu ekudhaya kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inowanikwa mugwasha uye inowanzo kunge ichishanda, dzimwe dzinoshanda semashakani, dzimwe mapande, dzimwewo nzinde dzemuti.

Mitombo inowanikwa mugwasha iyo yaishandiswa nevantu vekudhaya uye kuti ichiringoshandiswa mazuva ano kurapa hosha dzakasiyana siyana

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo yaishandiswa nevantu vekudhaya kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogone kunge ari mashakani kana mapande emuti ayo anoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo inowanikwa mugwasha iyo inoshandiswa kurapa zvinhu zvakasiyana siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani, mapande kana nzinde dzemuti dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti tipone.

Mitombo ino wanikwa muma kwasha iyo ino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana iyo mitombo iyi inogona kunge ari mashakani mbiti kana kuti nzinde dzawo idzo dzino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana.

Mitombo inowanikwe mugwasha yainyanye kushandiswa kudhaya uye futi ichiri kungoshandiswa nanyamashi kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganisira mapande embiti, mashakani kana midzi yacho.

Mutombo inowanikwa mumagwasha iyoo inoshandiswa kurapa woo hosha dzakasiyan siyana mitombo iyi inogona kushanda pamashizha ayo kana mapande kana nzinde dzayo kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumashango nemumagwasha yaiya yainyanya kushandiswa kudhaya kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mazuwa ano tinoona mitombo iyi ichiri kungoshanda zvakare kunyangwe kwava newe chingezi.

Mitombo inowanikwa mushango iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi yaishandiswa ngeantu ekare, uye futi mazuwano vantu vachitori kudzishandisa, kunyangwe zvazvo zvava kubatsirana nedzeChiNgezi.

Mitombo yaishandiswa ngeanthu ekudhaya yaiwanikwa mugwasha ichishandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo inogona kunge ari mashakani embiti makwande kana tsinde dzembiti.

Mitombo yaishandiswa ngevantu vekudhaya kusati kwauya chingezi kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi ichiri kungoshandiswa futi mazuwa ano kunyange hazvo kwava nedzechingezi dzinengewo dzichirapawo hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumagwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mimwe mitombo yacho inosanganisirawo ana zumbani, tsangamidzi nedzimweniwo mitombo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumakwasha inorapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi anogona kunge ari mashakani yembiti, mapande kana nzinde dzinenge dzichishandiswa kurapa hosha dzakasiyana kuti vantu vapore.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani, mapande kana nzinde dzemuti.

Mitombo inowanikwa mugwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana uye mitombo iyi inogona kunge ari mashakani, mapande kana nzinde dzemuti.

Mitombo inowanikwa kumakwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti kana mapande kana nzinde dzemuti wacho uyuwu.

Mitombo yaishandiswa ngeantu ekudhaya kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kushandiswa semashakani ayo kana mapande kana nzinde dzayo, kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yepasichigare yaishandiswa kurapa hosha dzakasiyana -siyana uye mazuwano vantu vachitori kutodzishandisa kana vanzwa nyama dzavo dzichipanda zvinosanganisirawo mikhuhlani, vamwe vanomwa zumbani nezvimwewo zvakadaro.

Mitombo inovanikwa mumagwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi angadai ari mashakani, nzinde kana makwati emuti.